Jigeen boi motali jangam si maxaama yu macxayi nyun ko oyex university mu sol lu xonxu lu nuul ak xala weex mbahana bu nuul.

jaaha bu njool taxaw tee biir bi tie kalpe bu weex sol taybas ñaari takk ndeer ci ganawam teg mees ci boppam bi

Yoon bu njagale ay xank xar ndox bi ci gannaawam ay guy ño fane ak yeneen garab ño fane ay xeer nyung fa.

Lu opu nyeenti gal tahaw téer ay teee ay mbar ay togekai ay nit yu tahaw nyo nek ci kaw gal bi

Nyenti binde kai aye hale, bena am kuber bu hunhu ak wekh, bene bi kuber bu blu ak wekh, bene bi kuber nete ak wekh, benen bi kuber bu werte ak wekh

Xammeh kai takhawee sierra leone bu ameh lu werta lu weex lu bulo lu waneh bi sierra leone la jogeh.

Ay tontorr yu bari, deff ay mandarga yu bari ak lu vert. Tahaw, yenen yi am lu weeh .

Ay toogé kaay yu ñuul, ak yu ndaw, ak teng bu taxaw, mbaar, ak seetane Kaay.

Naari Haley yu jigéen tèrr bu weeh ak benn gòor Ku tèrr lu ñuul tahaw langalantè. Ci gèej bi, pègg geej bi ndoh bu ci gannawam.

Teere pur kontekaay, am lu weex, am lu werta, am lu nete, pur jangekaay.

nyaari nit goor ak jigeen jigeen bi takhaw goor bi tog jigeen bi tee kalpeh tek lokhom bi si kaw goor bi goor bi teklanteh tankeu and teyanteh lokho

Kerr i taax, am buntu bu xonxu, am egee kaay bu xonxu. Wenge, am uppe kaay, pur mu seeda, am garab i,maango, si biir kerr bi.

Ay ndam bo tank góoru ak jigéen sol baax na bu xonku ak lu ñyuul sol mbobbe bu xonku tegsi lu weex loxo bi lu weex tube am lu xonku ak lu ñuul tie fetal.

Di wone gambia fum nekke. Te wone senegal moo uuf gambia ci nett boor. Benneen boor bi senegal ufuod gambia. Lan moo uuf gambia ci beneen boor bi mooy géej bi tuddee ko atlantic ocean. Te wone ndox bi muy dox ci biir dëkk bi mooy réew mi.

Nyaari góor yu nekk di watat mbaal bu àndak jën keneen ki ngi tee mbaal bu amut jën ay gaal yu teer ci kanam ay jigéen ak mag bu góor toog ci kanam di xool gaay.

Ñetti loho, kenn ki di ko sètal lan moi jafè-jafè ci yarambi. Baram bu mag bi the gën ay dèrèt.

Ay ndawi Gambiya yu toog di deglu, sol lu weex, lu nyuul, lu werta, lu bula, nyennen nyingi sol mbaxana yu xonxu, kennen mingi teg si kaw doxam gi darapohi Gambiya.